Dɔyɔƒe aɖe yi ke yevuwo le ga ma. Wo le agbatime. Amewo kɔ nu kɔ bla nu. Amewo hã le agbale hã ɖe asi, amewo tsi atsitre, amewo hã mlɔ anyi, amewo hã fɔ, amewo hã womlɔ anyi.

Amewo le tɔto amewo do avɔ le anyigba ŋutsu kple nyɔnu wo ɖeviwo hã le gã ma amewo bɔbɔ nɔ anyi amewo hã mlɔ anyi amewo hã le tsi a me amewo hã tsiatsitrɛ amewo hã le nu kpɔm amewo do awu amewo wo me do awu o.

Emɔzɔlawo. Wo sɔgbɔ fuu. Amewo bla nu, amewo do awu yibɔ. Amewo hã nɔ la ta, amewo ɖɔe kuku. Woatsi tsitre. Ɖeviwo le gama, amewo le nukpɔm.

Ekpegbaƒe, ɖevi aɖe le gama, wòlé hama le asi, wòle kpe gbam, edo awu wòdo trɔza, ŋutsu aɖe hã le gama, wòlé ati le asi, wòɖɔ kuku, wòdo awu yibɔ, amele ha lé kpe le asi, wòkɔ kpeɛ lw dada le.

Ɖeviwo le sukuxɔme, wole nu srɔ̃, titsa le nu fiam wo, titsa la bia question ɖevie ɖeka kɔ asi yi dzi ɖevia ɖewo bɔbɔ nɔ anyi, ɖevia ɖewo le agbalẽ ɖe asi, ɖevi ɖewo hã titsa kpɔm, ɖevia ɖewo medo sukuwu o.

Atikutsetsedzraƒe. Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ gama. Wolé, wòkɔ abɔ kɔda ɖe baskɛti dzi. Edo awu. Wògbi ɖa, kɔ afɔ da ɖe afɔ dzi. Ablɛ le gama, tomatosi le gama, kabedzi le gama, aŋuti le gama, dɔŋti le gama, paɛnapo le gama

Amewo le xɔ tum. Amewo lé mɔta le agbame. Mashini le gama, amewo ɖɔ kuku, wodo ovarɔɔ, atiwo le gama, gakpowo le gama. Amewo zɔzɔŋ. Amewo hã lé enu laa asi.

Etɔƒodelawo. Nyɔnu aɖe le ga ma, edo awu ele elã ɖe asi, ele alã ƒe asiketi kɔ asi le wo ta. Ele atsitre. Ɖevi wɔme eve wo le ga ma. Wotsi atsitre ɖe u dzi. Kusi le ga ma.

Amewo va asime , wova asiɖiƒe, amewo le able dzram, amewo le abladzo dram, nyɔnu aɖewo tsi atritre, a,ewo hã bɔbɔnɔ anyi amewo hã le asi ɖom, amewo hã le nu ƒlem amewo kpa vi amewo le amberela gɔme.

Emɔzɔlawo. Amewo lé eka le asi. Amewo le bootila me. Amewo hã tsa tsitsre. Amewo le bootiɛ hem. Wo sugbɔ, amewo do awu, amewo hã do dzakɛti, amewo hã do eshiƒuwu.

Atiglinyi aɖe woame eve, wole egbe me, amewo le ŋu me, amewo le wo kpɔm, eŋuwo le zɔzɔm, woɖɔ spɛs, wonye yevuwo, atiglinyie hã le zɔzɔm, woƒe aɖu didi.

ŋutsu aɖe kple viawo le aƒe me. Wole wɔtamelɔn ɖum, ekɔ vie ɖevitɔ ɖe asi. Edo afɔkpa, eɖɔ kuku, ɖevia ɖewo medo awu o. eɖewo hã do awu eɖewo me ɖo afɔkpa o. Wole wɔtamelɔn ɖum, eɖewo hã bla ɖa.

Tɔdzi. Nyɔnua ɖe le tɔto. Ele la ɖe asi ela ɖeka lolo. Eɖɔ hã le sue. Eɖɔ nye ebɔ eɖɔ nye gboku. Tɔmeŋu le ga ma. Atiwo le me. Eke le ga ma. Etsi le ga ma

Amewo tso agbleme. Amewo lé nu le ta. Amewo kpa vi. Amewo bla taku. Amewo lé nu la asi. Amewo hã lé ambrela la asi. Wole zɔzɔm. Amewo ta avɔ. Amewo kɔ avɔ dzɛ̃ kɔ kpa kɔ. Amewo hã do avɔ dzɛ̃. Wodo afɔkpa.

Amewo le asi tsam, wole enu vovovowo dzram, nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi, ekɔ dzunu de kɔ, ebla ta, eta avɔ, kabedzi le gama, baskɛt le gama, amewo hã bɔbɔ nɔ anyi, amewo hã tsatsitre.

Amewo va edɔyɔƒe, nyɔnuwo va, ɖeviwo hã va, ŋutsua ɖe ɖe tsatsitre gama, yevu ŋutsu lé atike ɖe asi, nyɔnuwo bla ta, nyɔnu ɖeka abi wɔ afɔ nɛ, wodo afɔkpa, wo ƒete bɔbɔ nɔ anyi.

Amewo le ya me yame ŋu me, ame bɔbɔ ne anyi amewo tsia tsi tre. Police hã le gama, amewo ɖɔ kuku, amewo do awu ʋi, amewo do African wear, amewo hã do coat, amewo hã ɖɔ specs. Amewo hã bla taya

Amewo le azã ɖum, wole wɔ ɖum, wotsatsitre, wodo afɔkpakɔkɔ,a fɔkpa le dzẽ, wodo awu yɛlo, wole abɔ nye. Amewo tsatsitre, amewo do awu dzẽ, amewo do awu yibɔ, ameɖe do afɔkpa ɣe.

Ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ sɔ dzi elé akplɔ ɖe asi esɔ tsi atsitre, nyɔnu woame eve wole eƒe ŋkume, ame ɖeka bla ta, ame aɖewo le ɖoŋɖo ƒom le wo megbe bawobawo, tre fia aɖe hã le wo megbe.

Etaŋunɔlawo, wotsɔ enu nunana vɛ. Wotsɔ agbalẽ vɛ, wotsɔ bɔl vɛ, wole nu nam amewo. Ame aɖewo xɔ bɔl, ame aɖewo xɔ agbalẽ, amea lé fon ɖe asi, wole wo ɖem. Wotsi atsitre, amewo do awu.

Ame aɖe le ewɔ ɖum yi ke nye nyanu. Ekɔ abɔ ɖeka dzi hedo awu dzo, wodo awu yibɔ ɖe kɔme. Ewɔ ɖa amewo tsia titre le kpɔm, amewo bla ta, amewo do awu yibɔ, amewo do trɔsa, amewo bɔbɔnɔ anyi, amewo tsia tsitre.

Dɔyɔlawo le dɔnɔwo gbɔ kpɔm wodo asiwui wodo awu ɣie wowɔ ɖa ame ɖeka nuŋlɔti ɖe asi ame ɖeka ha le agbalẽ ɖe asi ame ɖeka le agbalẽ me ʋum wotitre

Ame amewo le le modzaka ɖem. Nyɔnu ɖeka le gama, ewɔ ɖa, edo awu tse, wo tsia tsitre ɖe ɖevia ɖe wo megbe, ɖevia do awu ʋi. devia hã tsia tsitre. Ame ɖewo hã blata, ame ɖewo ho awu yibɔ. Ame ɖewo me do afɔkpa o, ame ɖewo hã do afɔkpa.

Amewo va etɔ to. Wova etsi le ƒe. Amewo do awu, ame hã ɖe awu, amewo do nika, amewo hã kɔ abɔ dzi, amewo hã le etsia me, amewo hã tsi atsitre ɖe tsia, amewo ha letsi ƒum, amewo hã le nu kpɔm, amewo kɔ asi le ta.

Amewo le mɔ ɖom wo tsi atsi tre amede wo dɔ kuku amewo do ovarɔ amewo hã le dɔwɔm amewo kɔ afɔ kɔ li nu dzi amewo hã bɔbɔ amewo hã wo le naɖe le asi amewo hã Do golove.

Aksidɛnt aɖe dzɔ. Ŋuwo gblẽ. Amewo le ŋua tum. Wole amewo ɖem le ŋua me. Amewo xɔ abi. Amewo tsi tsitre. Amewo le gema. Atiwo le gema. Gbewo le gema. Amewo ɖɔ kuku.

Nyɔnua ɖe bɔbɔna nyi. Ele wɔgasi tɔ. Wɔgasi ɖe bi. Ete kɔ trƒ ɖe agba me. Eɖe hã le dzo dzi. Wo si le gbɔ eɖe le me. Ebla ta wodo awu. Buket le gbɔ. Wole hɛ ɖe asi.

Wo yi na amediƒe wo kɔ aɖaka le abɔ ta polisi wo su gbɔ amewo dɔ kuku amewo hã kɔ nu kɔ bla nu amewo tsiatsitrɛ amewo kpla asi amewo le zɔzɔm flawa le aɖaka tã me.

Amewo le sika kum. Agbawo le ga maa. Amewo tsi atsitre. Amewo ɖɔ kuku. Machin wo le ga maa. Ame aɖe do awu ʋɛ. Amewo do wolintin boot. Amewo le gatsi ɖe asi. Amewo le ke kum. Amewo le agba ɖe ta. Amewo hã nɔ zɔzɔm. amewo hã le abɔ nyem

Nuɖuɖu, ŋutsu le gama, ɖevi le gama, ekɔ nu dede nu me ne wo tatɛ, wo tatɛ le nu kom, wodo awu, bloɖo le gama, agba le gama, gatsi le gama.

dekɔŋu wɔlawo amowo le ʋu ƒom sukuwo sɔŋ wo da vɔ la bɔ ʋuɔ ɖó le vĩ eɖɔwo lolo amowo bɔbɔ nɔnyi eɖewo tsatsitre egbewo le gama atiwo le gama wóle ʋuƒoti lasi

Modzaka de la wo wo le dzidzɔ kpɔm amewo hã le abo kɔm dzi amewo do awu amewo hã bɔbɔ tã amewo hã bɔbɔ amewo le nukom amewo le akpe sĩm amewo hã wo wɔ abe yame wo le nene ameaɖe kɔ eve dzi amewo do awu yibɔ.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖe, wole xɔme. Ŋutsua le fonu dzi kpɔm, nyɔnua le mɔɔpi wɔm. Nyɔnua do sɔksi, edo trɔza, edo glovsi, ŋutsua hã do sɔksi, wòdo trɔza, edo awu, nyɔnua do awu, nyɔnua wɔ ɖa. Gago le gama, mashini aɖe le gama, zikpi le gama.

Ayi dzraƒe nyɔnu aɖe gama edo awu dzĩ wole ayi klem ɖewo le tsrome ɖewo wokli daɖi wole bol me nyɔnuwo le gama fuu ɖewo do awu ɖewo le ga xlem ɖewo le nuɖe asi

Amewo le dɔyɔƒe. amewo bɔbɔnɔ anyi. Amewo wotsi atsitre. Ɖeviwo le ga ma. Ame aɖe kɔ avɔ kɔ kpa kɔ. Ame aɖe bla ta, ame aɖe hã ta avɔ ʋi. amewo hã le amewo gbɔ kpɔm. nɔsiwo tsiatsitre wo le be gbɔ kpɔm.

Sukuviwo le suku, wole nu srɔ̃m, amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe woƒe kɔmputa ŋuti, titsa hã le enu fiemɔ, titsa le zɔzɔ, titsa, ebla taya, wòdo awu legbe, ele enu ƒo na wo, titsa la wo ta fu, amewo bɔbɔ nɔ anyi.

Ɖetugbevi aɖewo, woyie esrɔɖeƒe, wolé nunana le ta, eɖewo le atele me, eɖeɔ hã le kusi me, wota avɔ, wodo dzonu, wodo afɔkpa, wole zɔzɔm, eŋuwo le gama, amewo gama.

Asiɖiɖim, amewo le nu dzram, amewo sugbɔ le gama, amewo kpa vi, amewo ta avɔ, amewo lé bagi le asi, kotoku le gama, agba le gama, amewo tsatsitre, amewo hã le nu ƒlem.

Afɔ mele ne amea ɖewo, wole bɔl ƒom, wolé atizɔti le asi, ame lewo tsatsitre, ame ɖeka do awu yelo, ame ɖeka hã do awu ɔrɛndzi, kotsi le wo si, ekɔ ekpe de nu me, etsatsitre le wo kpɔm. amewo hã tsatsitre, amewo kpla asi.

Nuɖuɖu le agbame, Agba le ʋee. Welédetsi kpl akplẽ. Elã le eme, welé le eme, ablɛ le eme, agalã le eme. Amidzẽ le detsiɛ dzi. Wokɔ lí kplɔ dzi

Ɖeviwo le nu srɔm. yevu le nufia mo. Yavua le ɖevia ɖeka, ɖevia le nu kom, ɖevi ɖeka hã trɔ ta le yevu kpɔm. wo ƒete wole yevua kplɔm, wo ƒete wo do awu, eɖewo wɔ ɖa, eɖewo kɔ nu kɔ bla ta, eɖewo hã tsia tsitre, eɖewo hã bɔbɔ nɔanyi.

Amewo le enusrɔ̃ƒe, ŋutsu aɖe tsi atsitre le wokume, ele enu fiam wo. Amewo bɔbɔnɔ anyi, amewo le kɔmpita zam, amewo hã le nu kpɔm, wole enufiala kpɔm ele yi ke wokɔ le enua fia mee.

Exɔtulawo wo le exɔ tum. Ame ɖeka l gakpo ɖe asi, ame ɖeka hã le ati ɖe asi, ame ɖeka hã tsi atsitre ɖe ame ɖeka megbe. Wo pɛte wo zɔzɔm. ame aɖewo le yame, amewo hã le gli dzi.

Ame aɖewo le kɔnu nu wɔm. Eɖewo tsi atsitre. Ame aɖewo le koklo ɖe asi. Etso ta le enu. Wofɔ nake kpe. Amewo tsi atsitre le ekpɔm. Nyɔnu hã bla ali dzi eɖewo ta avɔ, eɖewo hã bɔbɔnɔ anyi, eɖewo tsi atistre wole atsi kɔm.